hayssan beettizayssi issi timirte keeththa masatiza daro kifilekko ha daro kifila oykkidaykka issi keeththekko ha keeththeza karezikka keehi lo7iza maatanne dumma dumma lo7etho miishati dizayssako

ayssan beettishe dizayssi asekko ha asatikka daro asikko shin aykko miishe ufayettidinne gashe naakka be sinthen wothidi izeti miicizayssa bessees.

hayssan ta beyishin keehippe lo7iza keeththey dees ha keeththezas pude bollazikka garsezikka seeramikekko iza giddon lo7iza lo7iza asati uttidinne duulata ooththizayssa beyays

hayssan beettishe dizayssi keehi lo7iza wokkaha pashkisiza miishatakko ha wokkaha pashkisiza miishatikka dalga bessan ooththettidi xeellanas lo7iza miishati giigin de7izaytakko

Hayssan tani beyashe dizayssi aayetakko aayetikka kumeth shaashen woykko sharben xaaxettidi woykko gulantidi deettes

Hayssan tani beyizayssi lo7iza bessakko ha lo7iza bessazekka shuchcha masatiza miishan keelettidinne lo7o lo7o asati wozna pashikisiza miishata be'ashe days.

Hayssan beettizayssi gammo cencha toho ku waasse kilebe yii qasseka limatenne limateza polo giza xuufey dees ha xuufeza garsen kaassanchati deettes

Hayssa tani beyashe dizayssi keehi qohettida aayetanne gashe naytakko ha aayetinne gashe nayti kawoy izetas giigissida quma mishe dizayssa bessees

ha bessan tani beyashe dizayssi hayssa looje geetettizayssazakko loojezikka aaze gizayssa gidikko asati ba wokkaha pashkisanas biidi uttidi izappe miidi uyidi kaa7idi simmizasokko

hayssanta beyizayssi issi giddolesa wokaha pashikisiza bessakko hawokkaha pashikisiza bessazikka arba mince looje masatidinne beettees ha loojezikka gaammo dere wogatho keexettides

hayssan ta be'ishin beettizayssi gaammo dere cimati gaammo dunguza maydinne xambaro oykkidi eqqidayssa bessees ha asatikka iginthizaytakko

Hayssan ta beyashe dizayssi yuniforme woykko timirte keeththa woga may'o mayda tamaretanne guyera eqqida astamaretakko ha izata sinthen madabara kumidi kumidi kathinne oyddu jarkanera zaytey dizayssa beyays

Hayssan qasseka ogey dalga nam'u ogey dees ha nam'u ogezara yelello woykko galal'o shurabe mayda addey ha simmidinne yiizayssa bessees.

sozaeeshayssan beettizayssi daro loohida woykko saladanida asatakko ha asatikka issi dalga ogen eqqidinne kometha may7o ma7idi ba kushe idimmi eqqidayssa qoncisee

aayetinne yelagati attuma nayti gamma dunguza may7idi maahe gal bakka may7di xaraphebe sinthen woththidi uttidoosona

hayssan daro asati sibseba woykko duulata darashan uttidinne yo7o ezgishenne akeekishe dizayssa qoncisidi bessees

hayssan beettizay keehi gita pooqe keeththikko ha pooqe keeththeza garseni qasseka mithati kuwas asay tokkida mithati beettettes

Gamo derey asati gaammo dunguza may7idi kumeththa may7okka may7idi gadezanka guzgaze laallidi ba sinthan ciishsha utisidi uttidayssa bessees

hayssa taas beettizayssi issi macasiya dawus ha issi macasiya ba kawo dooranas ba giigettida booththa may7o giste qashora dizayssa may7ada mayke oykkada haasayashi dawus.

hayssan beettizay nam7u asikko ha nam7u asatikka lo7iza oyde bolla uttidi waraqata ba sinthen woththidi ha gubayeza woykko duulataza kaalethishe beettes

Hayssan tani be7ashe dizayssi dalgga kifile giddoni zo7o qalame tiyettida oydey Des ha oydeza bolla heedzu Gita Gita asati uttidi tobbettishe dizayssa bessees

hayssan qasseka issi aawa dayssi issi bessan uttidinne mayke xeelli oykkidinne haasayishe duulata mara7ishe dizayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi heedzdzu macata woykko heedzdzu mishiretakko ha heedzdzu mishiretikka dabtare woykko waraqata ba kushen woththidinne tobishenne haasayishe dizayssa bessees

hayssan tani beyashe dizayssi maca asatakko ha maca asatappe nam7ati gamma dunguzara xibabera ooththettida qamisa maydinne uttida issi niya qasse sure dancada uttadus

Hayssan beettizayssi asati daro asati uttidinne duulata ooththishe dizayssa bessees ha duulata uttida asatikka duulata kaalethiza aawappe izgishinne xaafishe tee.

hayssan beettizayssi dere parkekko ha dere parkeza garsera cuu'a masatidinne haaththey kilirayiza haaththey de7izayssanne dere asati xeellishe dizayssa beyashe days

Hayssan tani beyizayssi gita gita mithatakko ha gita gita mithata garsen ahylo oqo mixe mithappe ooththettida miishe gidikkon erikke xarapheynne oydey dees

hayssa tani xeellashe dizayssi molekko ha molezikka shuketishe dizayssa qoncisidinne bessees molezikka dhoqa madaba bolla ichides

Hayssa nam'u cimati deettes nam7atikka addenne indo gidishin issa hyssa xeellidi baaqela shoddi ekkidinne ize timmishe ufayettizayssa bessa

Ha bessan lo7iza lo7iza gaammo dare asati deettes ha gaammo dere asatikka guchezara pudhidi gaammo dungguzazakka mayidi ba xambbarokka oykkidi kallo wurcceak oykkidi deettes.

hayssan beettizayssi issi dere asikko ha dere asatikka be dere wogatho may7o may7idinne macati daridinne eqqidi kaa ishe durishe dizayssa bessees

hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko issi mishiriya gitta erkaabote bolla sinera tukke wothada tamaka cuu isa uttidayssakko

hayssan issi macasiya dawus ha issi macasiyakka bambafe haaththe duuqizayssa masatadanne korojo oykkadanne haaththeza tubbo bolla eqqidayssa besse

ha bessan dumma dumma qommon oothettida woxera solloy aadhdhidi saanen uttin issi addey gede baggara be may7o karetha may7o may7di maana giigettizayssa bessees

wora giddora kun7i ekkiza bessara guuthu qasse piissatiza ollara haaththay dugetha goggidi yizayssa beyashe days haathazikka keehi xillokko

hayssan gaammo dere asa beyays ha gaammo dere asa gididayssa bessiza gaammo woga may7o gaammo dunguzay beettees gaammo dunguzaza daro asazi may7idi dere cimati uttidayssanne issi addey maata oykkidi izata sinthin uttidayssa bessees

hayssan beettizayssi issi keeththa asikko ha issi keeththa asatikka macana daaro yelidi ufayssara izira pooto dendishe dizayssa bessidinne macanayakka aawa masatizayssa bessees

Hayssi may7o suuqekko ha may7o suuqezakaren hayssa xibaben ooththetida booththa booththa may7otinnne lo7iza qamiseti deettes ha qamisetaka.

Hayssan qasseka issi keeththey dees ha issi keeththezikka keehi malalisiza hanotan oosettidayssa gidishin iza karen giya masatiza bessan daro asati uttidayssa bessees.

Hayssan tani beyashe dizayssi gaammo dunguza mayidine guyera xuugettana xompe essi woththidi qasseka sinthera cilila maata oykkidi gaammo dere asay lo'ishe eqqida issa bessees.

hayssan beettishe dizayssi hayssa tophiya kuushsha ministere doktore aymede abikko iza matarakka issi addey eqqidi dees

hayssan issi addey bollara kooshe dhoqisizayssa be duunaso wothidi uttidi ha xeellishe dishin garsera qasseka daro asati uttiti dizayssa qoncisees

ha bessan beettizay aaze gizayssa gidikko daro asati woykko coro asati uttidinne eqqidi duulata siyishe dizayssa bessees ha duulatazi sinthenka xaraphe bolla abeybaydi

Hayssan tani beyashe dizayssi hayssa wode tikki tookke malatazakko ha malatazi uttidi dishshin garserakka tikki tookki giidinne xuufezi xaafeti dizayssa bessees

Hayssan daro asati beettosona ha daro asatappeka issi macasiya zo7a ekkizaarokko harati qasseka yeekkishe dizayssa bessees

Hayssan beettishe dizayssi isinapichati geetettidinne ingilizethon xaafetti uttida xuufey beettishe dees.

Hayssan beettizayssi issi ashangulite masatizayssanne ha ashangulite za matara nam7u gita woykko wogga qiifidaaley beettizayssa qoncisees

Hssanta beyashe dizayssi guutha hayssa paana midiya komporenshin giza xuufekko ha'iza garserakka silke paydo masatidinne quxireti woykko paydoti dizayssa beyashe days.

Hayssan ta beyashe dizayssi aawa qophoru giidi ayfera dizayssi mayke be sinthen daro woththidinne manaxire ayfe bolla woththidi ha xeellishe dizayssa bessees.

Hayssan beettishe dizayssi hayssa pana digitale geetettizayssi garsera xaafettidi uttin asati daro asati duulata uttidayssa bessees.

hayssan ta beyashe dizayssi ooratha wode giza xuufey huphe bolla xaafetti uttin doktorezi hayssi nu kawoze doktere aymede abi woykko tophiya kushsha ministerey uttidi dizayssa be ashe days.

hayssan beettizayssi massara hayssa misa7eele giza massarazakko hayssika iraanen beettees ha masarazi pude salo bishe dizayssa bessees

ha bessan qasseka aygize gizayssa gidikkoe addisaaba daganthiza zeena giidi addisaaba giddon aykko hayqqida asi dizeennee hayssa bessishe dees

Hayssan daroe gaazexa masatiza miishe dees ha gaazexa masatiza miisheza bolla sayberkileebe gizayssi ingilizethon xaafetti uttidayssa bessees.

Hayssan beettishe dizayssi daro asatakko ha daro asatikka Gita Gita asatakko hagita Gita asatikka tamarifaytakko ta tamrifatika duulata uttidaytakko

Hayssan beettishe dizayssi issi karetha aaway kumetha mayo mayidinne tamaare masatiza na7aas shillimaate immizayssa

Hayssan ta be7izayssi daro derey uttidayssa madireke bolla gede usuppun gidiya asati uttin ha bagga qasseka daro asay uttidi tobbizayssanne qofaa ekkizayssa bessees.

hayssan dalga ogey beettees daro asatikka gedenne ha yizaytikka beettettes kaameykka beettes koronteykka beettes ogezikka lo7ees

hayssan beettizayssi dalga ogekko ha dalga ogezas lanqera lanqera mabrate woykko koronte pooley eqqidi dizayssa qoncisidinne bessees

Ha besan tani beyzayssi xuffekko ha xufezza bolla xufezi ayko qomixxe bola kaqetidi dizysakko.

Hayssan beettizayssi gita kaame hara kaame caani woththidi izan aykko qomixe gadeppe mabrate shubo mala pude salo caani efizayssa bessees.

hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma katha qommokko ha dumma dumma katha qommuzikka woxekko ha woxezi saanedinne leemate bolla aadhdhidi uttides.

Hayssan deettizayssi arma masatizayssakko hayssa duge ha kilile tophiya mangiste biiro gizayssi xaafettidi uttidayssa bessees.

Hayssan beettizayssi issi addekko ha issi addezikahayssa mal7o kathaza asambbussa gizayssa be sinthan wothidi iza kathishe dizayssa bessees

Hayssan ta be'ashe dizayssi daro pooliseti issi bolla shiiqidinne dalgga kifilen uttidii tobe tobetizayssa beyashe days guussakko

Hayssan ta beyashe dizayssi aazaye gizayssa gidikko daro asi salfetidi eqqides ha daro asazikka issi miishe ooththidi simmidayssa masatidinne xaraphe bolla kath giigidayssa beyishete

hayssan tani beyashe dizayssi heedzdzu asekko ha heedzdzu hasatappe issinozi qohetidi ichidayssa beyashe days issino nam7ati qasseka naa oykkidaynne miisha oykkiday giidi beettea

hayssan beettizaye oyddu asatakko sinthi aadhdhidikka izeti eqqida ha asata kushenka aykko hayssa pooto masatiza miishey oyqetidi dizayssa bessees

hayssanta beyashe dizayssi keehi gita keeththekko ha gita keeththezikka asati baokka pashikisana geli uttidie xeellizayssa misatees iza giddonka daro asi beettishe dee

ha bessan beettishe dizayssi gita gita pooqe keeththetakko ha pooqe keeththeta kareni mithi izas haythay bayndayssi karezalo7aathos toketi dizayssa

hayssan beettishe dizayssi issi musilimey giddon eqqides ha musilimezappe kawo oosanchatinne dere bolla oykko oge bolla danoy medhetonta mala naagiza asati qofa ekkishenne kiita ekkishe dizayssa bessees

Ha bessan beettishe dizayssi kase tani xeellada eronta keeththekko ha keeththezi issi baggara pooqizi pude dhoqu gi uttin iza giddon qasse aykko mulu muqe masatiza keeththey duge girpeti dizayssa bessees.

Hayssan beettishe dizayssi keehi dalga woorakko ha dalga woorazappe hadirsa baggarakka qasseka daase masatiza dhoqi gi ooththettida keeththey beettees

hayssan tani be7ashe de7izayssi aazee gizayssa gidiko puderakka dugerakka keehi githa keeththey woykko hayssa serbbiise asas gizeyssa malay madadan dishin iza giddora oge dizayssa be7ashe de7ays.

Hayssan beettizayssi issi lo'o kifilekko haissi lo'iza kifilezikka issi gita keeththe karin dees hakarezanka asi amottidinne bewozna pashkisanas uttidees.

Haysan botha mayo mayidinne xibabe mayidine qase gede dichakko diciza dereko mattes giza xufey betisbe dees.

hayssan beettishe dizayssi keehi gita pooqekko ha pooqezikka keehippe malalisiza hanotan ooththettidayssa keeththezi bessees

Hayssan beettizayssi asati dalga kifile giddon uttidinne qoodan darizayti duulatizayssa bessees ha duulatazan uttidaytikka dhoqa kawo oosanchataa.

Hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko keehi gita lo'iza keeththekko halo'iza keeththetikka mela worqe masatidi ekkees hakeeththezi kumeth xeellishin issi keeththe masatenna keehi dalgakko.

Hayssan daro asati eqqidi deetes ha asat giddoppe issi maccasiya issi aayo daarissi aykko imota ba kushen carppa oykkadanne immashe dizayssa bessee

Hannin tani be'ashe dizay issi mishireys issi kawo oosanchiya kawo baggara yiza maado immashe dizayssa ha mishiri akka miicashe dizayssa qoncisees.

hayssan beettishe dizayssi dhale kifilekko ha dhale kifilezappe issi addey biidinne dhale kifilen diza indeyppe dhale shammishe dizayssa bessees

hannin ta beyizay issi macaya woykko issi mishiriekko ha issi mishiriyakka lo7iza bessan eqqadanne barkas eqqa xeellizayssa bessees

hayssanta be ashe dizayssi maashinekko ha maashinezikka hayssa aykko miishe iitettonta mala irxisidi woththiza pirige masatiza maashine eqqidi eqqidi deees

hayssan beettizay asatakko ha asatikka issi issi asati suuth immizoone eretonta aggikkokka ba kushe bolla booththa miisha qachisidinne narpe cadettizayssa bessee

Heyssan issi saketida macasiya payakeetta payatetta keetta baada payatetta keettan utti daro dalgan bessees hamishiriyakka saketada badus guussa

Hayssan ta beyashe dizayssi tophiya kuushsha ministere doktore aymede abikko doktore aymede abikka medireke sinthen eqqidi qofata ha dere asas aaththizayssanne tobisizayssa bessees.

Ha bessan beettishe dizayssi maca asatanne attuma asatakko ha asatikka uyettizanne metettiza mayettiza miisha ekkidinne ha simmi yizayssa bessees.

Hayssan shuchchattidi eqqiza bessanei asati uttidinne pooto dendizayssanne gede issi addey qasse zokko zaaridinne ha nus zokko zaaridi eqqidayssanne harati eqqi xeellizayssa bessees.

hayssan tani beyizayssi issi gita keeththekko haggita keeththeza sinthen asati eqqidinne issi issi miishe gaaththan diza asata oychidi ekkizayssa bessees

Hayssan ta be7ashe da7izayssi eemo eesi ay Itophiya gizayssi amarathora xaafettidi uttida xuufera be7ashe de7ays.

Hayssan ta beyishin nam'u indetinne issi addey gashe nayta idimmidi uttida asati uttidi shin gadezan guzgazey qolettidi dees aykko miishey bonchettiza gallas imasatees.

Hayssan beettizayssi dhale keeththekko ha dhale keeththezyan issi addey biidinne baas koshshiza dhale shammishe dizayssa qoncen bessees.

Hayssan tani beyashe dizayssi issi macasaya naa yelada ichada de7ishin he macasays imota aawadayssi immishe dizayssa bessees.

Hayssan tani be7izassi gita gita gidida keehi woka pashkkisiza bassakko ha woka pashkkisiza bessazani pude shiiqidi addey kaamera oykkidi lo7iza asata pooto denthizatakko.

hayssan beettishe dizayssi daro asat ha daro asatikka shunkurte bookki kessidinne iza xeellizayssa dalgan qoncisidinne bessees

Hayssan beettizayssi mabrate shubo masatizayssi biratan qashettiday pude salo haakki biidinne ooththettidayssakko hayssa garsen durumay dees.

Ha bessan beettishe dizayssi dhoqa kawo oosanchatakko ha dhoqa kawo oosanchatikka hayssa gita ukethi nu sora uketh geettes wode qwanqan daabbo geetettizayssa baathishe deettes.

Hayssan ta bey7shini suuqey dees ha suuqezikka qasseka may7o suuqekko suuqezi cereqa giza ayssa suuqe gididinne iza garsen mayoti mastote bolla dizayssa

Hayssan tani beyashe dizayssi dhale keeththekko ha dhale keeththeza kawo oosancha nam7u dhoqa kawo oosanchati eqqidi ha dhale keeththeza naagiza addezape qofa ekkizayssakko.

Ha bessan tani beyashe dizayssi hayssa nu kifile ayssiza aawa daanna kabada xillawunaa sinthe baggara beyays iza matarakka iza laggeti uttidayssanne daro asati goera dizayssa bessees.

heedzdzu asati deettes ha heedzdzu asatappe nam7u asati naati ekkishin issi cima aawaynne ha nam7ati kushey dimmidinne keeththe karen mitha garsen eqqidettes

ha bessan beettizayssi gita keeththekko ha gita keeththeza giddon issi haakimedara akamashe issi uradizayssa bessees ha akamettiza addezikka nu kilile aysso aawakko

hayssan beettizayssi haaththe hayssa wogolo masatizayssan haaththe ekkidi ha sinthe goyettida gaden daro asati qolizayssanne haaththezi saabettidiizayssa

Issi addey komputere be sinthen woththidi waraqatakka woththidi gammo dunguza malatay iza bolla diza booththa may7okka may7idi ha simmidi asara duulata asara haasayishe dees.

Hayssan beettizayssi salo mala jarkanekko ha jarkanetaka salpesi woththidinne nam7u pooliseti eqqidayssa bessees guussakko

ha bessan beettizayssi abinizere dhale shiiqoso giza xuufey dees ha bessazanka qasseka daro dhaleti dizason bessa kosako ekkidi asazi dhaleza ekkana biidi deettes

Hayssanta beyashe dizayssi koyro eratethi xoossas yashko giza xuufey xaafettidi uttin hayssa anjatishe asati mayiza may7o may7ada issi macasay pooto denda dizayssa beyashe day

Hayssan beettishe dizayssi mitha puutekko ha mitha puutezikka tukke masatidinne eqqidayssa bessees ha mitha puuteza xeellishe dizayti derezas dumma dumma demisha immanas naagetetis.

Hayssan ooratha keethey keexetishe de7ees; ha ooratha keetheykka bolara daase masathidinne beethes; ha keethaza karerakka biittati daridinne kuumettidi de7izaysa be7ashe days.

Hayssan beettizay ogekko ha ogezikka ooraxonta oge woykko lanqera iitattida oge bessees ha ogezappe pude baggara caallida ogera kaame yiishe dees

Hayssan timirte keeththi beettees ha timirte keeththeza girgida bolla laxafetidi dizayssi ha hayite eratetha poo'o ekkite giza xuufekko.

Hayssan tani beyashe dizayssi keehi dhoqa kawo oosanchatakko ha kawo oosanchatikka zoonen woradanne kilile ayssiza gita gita ayso kaapotakko

Hayssan ta beyashe dizzaysi hayssa tankere gizayssakko ha tankerizikka shuchan ginbetidinne osetidayssa besses ha ta.kereta garssan lanqeraka lo'o lo'o matati bet..

Hayssan tani beyizayssi keehi wode keeththa woykko gita pooqekko ha gita pooqezikka quma keeththa masatees ha quma keeththazikka dhoqa keehi gididi ooththettidayssa beyays.

Hayssanta beyashe dizay gita keeththekko ha gita keeththeza sinthera sinthe aadhdhidinne iza gindora tophiya kuushsha ministere dotere aymede abi ha yishe dizayssa beyashe days.

hayssan ta beyizayssi keehippe seeramike gidida ogekko ha ogezas pude baggara qasseka keehi lo7iza keeththe dure keeththe masatizayssi kaden makinay uttin deees

hayssan beettizayssi daro asikko ha daro asatikka tamaridaytakko ha tamaridaytikka heedzdzu tamarenata anjisishe deettes tamaretikka wuri heedzdzati maca naytakko

hayssan beettizayssi issi aaway ba huphe bolla qoobe woththidinne komputere xeellishe de7izayssa gidishin aawuzi uttida oydezi keehippe lo7ees

Hayssan qasseka beettishe deizayssi issie gita hayssa biippe masatiza miishekko iza bolla karetha miishati uttidayssa bessees

Hayssan beettizayssi gede usuppun gidiza gita gita kawo oosanchati eqqidinne shaama oykkidinne deizayssa qoncisidinne bessishe dees

Hayssan beettizayssi ichachuntho layth macata kooshe macatas issifetetha woykko ginatetha giza xuufen tophiya banderay saaletti didees

hayssan beettishe dizay dalga keeththekko ha dalga keeththeza giddon daro asati aadhdhi aadhdhi ekkidinne paace ekkizayssa qoncisidinne bessishe dees

Hayssan beettiza miishey aazay gizayssa gidikko pirde keeththa daannakko ha pirde keeththa waanna daannazi be maytamme kushe bolla oykkidinne sinthen daro waaraqaata woththidi uttides.

hayssan ta beyashe dizayssi issi aaway issi ootho qaada nam7u asatas immishe qaala caaqo gelthizayssanne asati kushe salo wac histidi eqqidayssa bessees

Haalakka cigirezaa hayssan dalga kipile giddoni kooshe dhoqisiza miishay xaraphe bolla uttin hinko gadezan qasseka daro oydeti dizayssa bessees.

Ha bessan tamari wursidinne anjettida anjetetha bolla diza asati be sertifikete masatizayssa be kushin oykkidi kushe dhoqi histidinne qaala caaqo gelizayssa bessees.

Ha bessan nuni be7ishe dizayssi ee inggilizethon birshey birshey gizayssi diza toph maytame tophiya benddiray iza bolla diza pirdde keetha maytamey dizeyssa

Issi gam7ida poolisey ba sinthen xarapheza woththidinne uttidinne malkera iiti ekkizade uttidayssa bessees.

hayssan beettiza miishey aaze gizayssa gidikko daro asati eqqidinne kushe salo pude wacci histidinne waraqata issi kushera oykki xeellishe deettes

ha bessan ogey dees ogezappe pude baggara qasseka keshay dees ha ogeza bolla eqqidinne issi poolisey kallo bolla eqqidi dizayssa bessees

hayssan beettizayssi oge bollafe iita miishata poolisetinne dere asati denthizayssanne piterethizayssa bessees

hayssan ta be'ashe dizayssi oge lanqekko ha oge lanqezan giddon buuray daro buuray qolettidi dizayssa asatidi xuugana giidinne qori qori caalaykka yii naykka kessizayssa beyays

hayssan tani xeelli shini ta ayfen beettizayssi gita kaamey dees ha gita kaameza giddon buurata asati gede haraso ifidinne qolidi xuugana giidi caanizayssakko

hayssan beettizayssi daroti poolisetakko hara maca asatikka dishin ha pooliseti oge bolla deiza shuchcha tookki tookkidinne duge haraso aathtizayssanne harati ogeza pittizayssa bessees

hayssan beettizayssi oyddu asata gidishin ha oyddu asatikka nam7ati eqqidi deettes nam7ay qasse guyera pooto bolla dizayssa sinthera dizayti salantishe dizayssa

hayssan beettishe dizayssi taas aaze gizayssa gidikko qeeri nay maca nay dawus ha macaniyakka hayssa dijitale mettaqa kushen oykkada xeellashe dawus

ooththettiza miishe diikkole oothana hayssan payda dummatiza paydo gizayssi xaafetti uttin issi qamman issi deqeqan giza xuufekka xaafetti uttidayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi daro asatakko ha daro asatikka kifile giddon uttidi duulata duulatishenne duulataza be rkirden qaraxishe dizayssa bessees

issi aayo cima daara dawus he aayo cimayskka pootoy beettees payday tophiyasko giza xuufe qasseka lanqera dizayssa matan aayiya metaqeza oykkada eqqadus

hayssan ay qoncisize gizayssa gidikko lo7izara keehippe lo7iza arbamince katama lanqera diza e paydas mazagabettanas giza ey xaafettidi dees

Hayssa bolla tani beyizayssi hayssa nu zoone gaammo zoonen gita gita dhoqa bessan diza kawo oosanchatakko ha kawo oosanchatikka be woga may7o may7ti beetten

hayssan beettishe dizayssi issi caala addekko ha caala addezikka gaammo dunguza may7idinne ba du kushen mayke oykkidinne uttidayssa bessees

Alozihayssanta beyashe dizayssi gede usuppun gidiza bandirakko heedzdzazi tophiya bayndira gidishin sekoyssi qasse hara dere bayndirakko ha7iza sintheni nu doktere abi aymedey eqqidinne asatara dees

Hayssan ta be7ashe dizayssi guyera gede haathe woykko hayssan zo7i ekkida puuturotida haathey Des izappe ha baggara urqqa giddoni Gita addey eqqidi mayke oykkidi dizayssa beyashe days

hayssan gaammo dere cimati deettes gaammo dere cimatikka ba xambaro oykkidi bullukko may7idi gaammo dunguza may7idi nu zoone aysso aawa daannakkabbada xilawunara salantishe deetes

ha bessan asati eqqidi deettes ha asati yelagati eqqidi dishin issi caala aaya bekorojo ba7ada uttadus hara addetikka salfidi daroti eqqida

Hayssanta beyashe dizayssi ta kase beya eronta keeththekko ha keeththaza giddon asati eqqidi dizayssanne qofa laameretishe dizayssa bessees

dalga ogela lo7iza asati issi musilime macasiyo sinthe aaththidinne izira haasayishinne issi issi miisheta woykkona qashata izis immishe ha simmi izayssa bessees

hayssan beettizayssi issi dalga keeththekko ha keeththezan giddon ozi keehippe dalga gididayssanne asati iza giddon uttidinne issi issi miisheta tobizayssa bessees

hayssan beettizayssi oorath keexettidinne buro wuronta diza keeththekko ha keeththaza pude xeellishenne gade xeellishe qasseka issa issa xeellishe pooliseti deettes

hayssan beettizayssi gita gita asatakko ha gita gita asatikka poolise masatetes ha poolisetikka issife tobishe dizayssa bessees

daro asati issi kifile giddon geli uttidinne tobishe dizayssanne eqqi eqqi diza asatikka haasa'a ha issa issara qofa lamerettishe dizayssa bessees

Hayssan beettishe dizayssi gita gita asatakko ha gita gita asatikka dere giddon de'iza iitata dhayssiza woykko iitappe asata naagiza poolise takko salpenka oge bolla eqqidettes.

Dataha bessan ta beyashe deizayssi gita gita asatakko ha gita gita asatappe issi poolisey aayo cima daaris koshshiza imota immishenne izetas koshshiza boncho immishe dizayssa bessees.

Ha bessan tani beyishin caali ekkiza poolisetinne yelaga pooliseti deettes izatikka ba kushen ba qoobe woththidi uttidi duulata duulatizayssa bessees

hayssan tani beyashe dizayssi gashe nayte deettes qasseka poolisetikka madadan eqqidi deettes issi yela ganaya mayke be duunan wothada sinthe hadha haasayizayssa beyashe days

hayssa taas beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko poolisetakko pooliseta guyerakka gita dhoqu giidi keeththa masati diza miishey beettizayssakko ha poolisetikka ogera yiishe deettis

hayssanta beyashe dizay aaze gizayssa gedikko issi dalga kifile giddon pooliseti uttidinne silxena ekkizayssa woykko duulata bolla loohishe dizayssakko

Ha bessan gammo dere cimati gaammo eratetha woykko gaammoy iginthizayssa gididayssa bessiza cilila maata oykkidinne pooliseta ba sinthen essi didizayssa bessee.

Hayssan ta beyizayssi dalga goyetti da gadekko ha goyetti da gadezan daro asati hokkidinne puute tokkizayssanne issa issara maadettizayssata

Ha bessan beettizay gita gita daro asatakko ha asatappe ha baggara saaxine masatizayssa giddon paapayaynne mangoy walaketi qoletidi deizayssanne asati haa...

Haysan betishe dizaysi issi adeko, issi adezika issi misha ha simidinne utid hasa'ishe dizaysanne adeza guyera gaamo dere kethey dizaysa beses.

ha bessan beettishe dizayssi hayssa parazakko ha paratikka gammo dunguza mayda asati togidinne laaggizayssanne hanko asay eqqidi xeellizayssa bessees

hayssan dalga gadey dees ha dalga gadezi goyetti dizayssan asati puute tokkizayssanne tokketida puuteza haaththe ushshizayssa qoncisees

Hayssan gaammo dere asati gaammo dunguza may7di lo7o lo7o may7o may7di sinthen uttidi tobe ezgishe dizayssanne akeekishe dizayssa bessees

Hayssa tani beyashe dizayssi aazeye gizayssa gidikko gede ichachu gidiza addeti goydi aqizaytikka issi issi kawo oosanchati uttidayssanne ha xeellishe dizayssa beyays

hayssanta be'izayssi daro miishekko ha daro miishezi musilimeti be ba7ale bonchise eqqidayssakko izata sinthen metettizanne uyettiza miisheti deettes

hayssan ta xeellashe deizayssie duulata asati uttidayssakko ha duulata uttida asati issi aaway puderakka dugerakka bandiran kababettidi deiza aawozappe kiita ekkishe deettes

hayssan beettizay aazey gizayssa gidikko gadhati ekkiza heerakko ha gadhati ekkiza heerazan gallassan ooththi demmiza asati muuze caani kezidinne makinaza bolla ichidinne eqqidi dizayssa.

hayssan gaxxare asa be7ays hagaxxare asatikka goydinne ooththidi bena ayssizayti issi bessan mitha garsen keeththa matan duulatas shiiqida

ha bessan beettizay keehi loohidanne gita gita asati eqqidettes ha adussa asata giddon issi qaantha addera gididinne oyddus aykko miishe waraqata oykkidi eqqidayssa bessee

hayssan beettizayssi kaamey izan eqqiza denbakko ha kaamey eqqiza dembazan daro asati caanettidinne bana giigettizayssanne tirpida asati karen eqqidayssa bessee

hayssan tani beyishin shoorey dees ha shooreza bolla duge killife boshezi woddonta mala izeti dumma dumma miishen peero gizayssan keexishe woykko qeshise dizayssa

Hayssan beettizayssi oyddu asatakko ha oyddu asatikka gaazexa masatiza miishe ba ki7on wothidinne nababishenne xeellishe dizayssa bessees.

Hayssan ta beyizayssi dhale keeththe heeda hanees woykko suuqe masatidi qasse duge baggara beettes hayssi aaze gizayssa gidikko tukke keeththakko issi addey tukke pentisidinne asatas immishe dizaa

Hayssan beettizayssi oge gidishin ha ogezara daro kaameti salfetidi tarantaran eqqidayssanne asati caanetishe dizayssa bessee

Hayssa bessan wora beyays wora lanqera qasseka ogey dees ha ogeza lanqen daro asati macanayti uttidinne duulata duulatizayssa bessishe dees.

Issi shoore lanqera pude bosheti ekkiza bessafe asati yeettes asati dugetha wodhdhiza ollayn qasseka haaththa shoorey dees ha haaththa shooreza matan keeththey keexettishe dees.

hayssanta beyashe dizayssi hayssa siino giza gita gita gita kaamezakko ha gita kaamezikka qasseka hara kaame caani ekkidi ha yuizayssa beyashe days

Hayssanta beyizay maca toho kuwaase kaasanchatakko ha maca toho kuwaase kaasanchatikka heedzdzus gididinne kuwaaseza sinthe aaththidi marshetishe kuwaase balezan izeti beettizayssakko

hayssa bessan asati uttidi deettes ha asatikka daroti macati naa idimmidi dizayssanne issi booththa may7o may7idara tamarsashe woykko yo7o immashe dizayssa bessee

Hayssan dere parketi deettes ha dere farkeza bolla yelagatinne guuthu akeeki ekkidayti kushe dhoqu woykko wacci histidi pooto denddishe deettes.

Hayssan beettizay aazey gizayssa gidikko issi lo7iza macasiya hayssa nu deren dadettida booththa puutopfe dadettida qamis maya eqqadayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi daro asatakko attumay macaynne dumma dummasora qasseka yida imathati dishin ha asatikka uutha sinthen ha aadhdhidi maatan eqqidayssa bessees

Hayssan ta beyashe dizayssi hayssa tophiya parkezakko ha tophiya parkezikka piissa bollara haaththey goggizayssa gidin iza sinthen yelagati uttidayssa bessees.

ha bessan yelaga nayta beyays ha yelaga naytikka lo7iza bessan eqqidinne bana pooto denthishenne ufayettishe ka7ishe dizayssa bessees

hayssan tani beyishin oge lanqen dunkaney uttides ha dunkaneza giddon issi macasi aarissa ekkizaara uttada qaarada ha xeellizayssakko

Bollan haysan beettishe dizayssi issi macasikka ha issi macasikka iyakka malkera lo7izaara dunguza sharben gullantada kesha giddoppe ha kezizayssa beyashe days

Hayssan beettizay gita haaththe masatizayssa bollara asati garsezi haaththe masatishin daro asati ufayettishenne miicishe ha yizayssa bessees

Hayssanta xeellizayssi issi yela ganaay keehippe lo'izayssi eqqidinne tophiya bandira ba hashe bolla golb histidi may'di eqqidi nuna ha xeellishe dizayssa bessees.

hayssanta be ishin beettizay gongollo masatees ha gongolloza garserakka qasseka maatatho gizayssi lo7i ekkizayssi dees ha gongolloza giddos gede be'ishin keehi babisizayssanne dhumakko

Sekoysayza essoysiyitakoye hayssanta beyizayssi gita shuchchikko ha gita shuchcha za garsen yelaga nayti shiiqidinne pooto dendizayssanne issi macasiya haakka eqqada guufe oykka eqqidayssa bessees.

hayssan ta beyizayssi issi keeththekko ha keeththezikka lo7o hanotan ooththetidayssakko ha keeththeza sinthen lo7iza maatatinne mithati lo7o lo7o dicha diccishe beettetes

issi maca yelaga na'iya minibaasse geetettiza makinaza bolla eqqada ba kushe nam'aza micada de'izayssa ha misilezan beyashe days

Hayssan ta be7ashe dizayssi suuthu masatiza biitay ee diza bessan inddiyaka suuthu masaatazanne hayssa puutto puute oykadanne bizayssa beyashe days

Ha bessan gita kifile masatidinne kaamey beettees .Ha kaameza giddon yelaga nayti caanettidinne ha simmidi kaama giddon eqqida issa bessees.

Hayssa daro yelaga nayti beettettes yelaga nayti qasseka aygiidi xaafido gizayssa gidikko laapu tammu sha'o maarotetha laytha taarikey dees gizayssakko.

hayssan ta beyashe dizayssi gede usuppun laapu gidiza asatakko ha laapu gidiza asati issa issako qanthe zaaridi tobishe dizayssa beyashe days

Azidata hayssan tani be7ashe dizayssi issi aaway ba sintheni komputere woykko koppi mashine wothidinne uttidayssako.

hayssan beettizay maca asatakko ha maca asatikka salfetidinne laxana may7dinne eqqidayssanne izati eqqida keeththazi karezi qasseka oge gididayssa bessees

hayssan ta xeellashe dizayssi addedaysi komputere ba sinthen wothidi uttides issi addeyka gede baggara ha simmidi maashine beyishe dishin daro asati eqqidi dizays

hayssan ta beyashe dizayssi komputere ba sinthen woththidinne caala aaway uttidayssakko ha caala aawaza sinthen qasseka ichachu asati uttidinne ay tamarizakkon bessees

hayssan beettizayssi daro macatako ha daro macatikka uuthara diza keeththe ozen shiiqidi eqqidinne gade xeellizayssako ays izati gade xeellizakkon erettenna

hayssanta beyashe dizayssi issi gita maashinekko ha issi gita maashinezan aayo cima daara sinthera uttada dishin nam7u asati maramarishe dizayssa beyashe days

hayssan ta beyizayssi issi daase garseni daro asati shiiqidinne gede qoodan tammi ekkizayti issi olla eqqidi mazagabettizayssanne guzgazey gadezan dharcettidayssakko

daro yelagatinne gashe nayti woykko qeeri nayti issi bessan be kushe pude salo denthi dinde darri shiiqidinne corati dizayssa bessees

Ha bessazani beettishe dizayssi issi gita xaraphe bolla heedzdzu asata sinthen komputerekko ha komputereza asati tamarsishin harati eqqi dide.

hayssan beettizayssi tophiya bandira misilekko ha tophiya bandira misilezi hu7esora dishin nam7u asati shuraabe oykkidinne dafi oykkidi ha xeellizayssa bessees

Hayssan kuwaase baleni kuwaase kaa'iza asati deettees ha kuwaase kaa'iza asatikka nam'atakko nam'ata guyerakka pude baggara hara asi dees

Ha bessan misiley dees tophiya tukke isporte kilebe gizayssi misiley beettishin ha misilezikka qasseka arma masati ekkidi iza bolla jaba nay dizayssa bessees.

Ha bessan kuwaase bale beyays ha kuwaase balezani gede ichachu gidiza nayti kuwaaseza marshettishenne goodishe dizayssa bessees

hayssan kuwaase bale beyashe days ha kuwaase balezani asati woykko kuwaase kaasanchati bana dogidi kuwaases woxxizayssanne kaa7ishe dizayssa bessees

Ha bessan nuni beyishe dizayssi kuwaase kaasanchatakko ha kuwase kaasanchatikka ba toho bolla gulbatidinne ha simmidinne salpen eqqidayssa bessees

hayssan ta beyishin de7izayssi daro derey istademen uttidi dishin qasseka maca nayti kuwaase kaa7idi giin kuwaaseza gelthidade idimettidi dizayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi nam7u asatakko ha nam7u asatikka tophiya bandira sinthen uttidinne baasi baassi buzon buzoni qasseka mayke oykkidi haasayishe deettes

hayssanta be'izay kuwaase balekko ha kuwaase baleza giddon marabey qashetidi dishin kuwaaseza teqqiza woykko hayssa bereynna geetettizayssazi dabbe bolla kushe woththidi eqqides

Dro asati hayssan eqqida ha eqqidayti kuwaase kaasanchay kuwaase kaa'idi xoonin goole daro taybisida uras wanca shillimaate woykko woyto immishe miicishe digayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi kuwaase bale woykko denbakko ha denbazara adde nayti kanche kuwaaseza ekkidi ha sinthe xeellidinne salpen eqqidayssakko

Hayssan beettishe dizayssi kuwaase kaasanchati kuwaase meedan issa issara kuwaase ka'ishe qabettidayssanne issinozi kundishe dizayssa bessees..

Hayssan kuwaase balen kuwaase kaasshanchati deettes ha kuwaase kaasshanchati ka'ishe kundin issi naay kundin harati qasseka koyro deetha hakamo immishe deettes.

hayssan ta beyishin kuwaase baley beettes ha kuwaase balezan heedzdzu kaassanchati kuwaase kaa7anas giidi isporte ooththishe woykko giigetetha bolla dizayssa bessees

ha bessan hayssa burtukane gum7idinne ushshu kessiza mashiney dees ha burtukaneza gum7idinne woykko loome gum7idinne ushshu kessiza mashineza bolla burtukana oykkidi asi dizayssabessa

hayssan issi oydenne xaraphe masatiza lo7iza maashiney dees iza bolla ay gize gizayssa gidikko maashineza sunthazi yamaha geetettes izi ay ooththizanka erettenna

Hayssan ta beyashe dizayssi kaamekko ha kaamezas beettishe dizayssi issi gooma xalala gididayssa dalgisidinne bessees kaamezikka zo7o qalamen tiyettidees

hayssan beettizay keehi lo7iza distekko hadistiyakka hayssa wodey ehida koronten kath kaththiza maashineza bolla uttada de'izayssa beyays

hayssan beettizayssi birata masatiza miishekko ha birata masatiza miishezikka keehi gita lo7iza keeththes mastote baggara baggara eqqidayssa bessees

Hayssa tani beyizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa nuus poo7o immiza miishezakko ha poo7o immiza miishezikka aaze gizayssa gidikko hayssa solare geetettizayssazi gita poole mala bolla kaqeti dizayssa bessees.

Hayssan ta beyashe dizayssi hayssa beni asi izara wospe giidi eqa lukkiza issi miisha lukkiza miisha masatidinne baatirekka masatidi eqqida maashinetanne uttidayta beyays.

Hayssan beettishe dizayssi lo'iza keeththekko ha lo7iza keeththeza bolla mashine masatiza miishe laxafetidinne beettizayssa qoncisishe dees.

Hayssan qass3ka hisaabeta gujjidi denthidinne darssidi qassekka gishidi gaanas go7ettida hayssa inggilozethora kalkkuletere goda miisheta dalggan beettees

Hayssan ta be7ashe dizayssi xuufe izara nuni xaafana go7ethiza miishatako; ha xuufe xaafida miishshatikka ooratha bi7irethako;ha bi7iretikka dumma dumma qalameni dizayssa besses.

hayssant ta beyashe dizayssi lo7iza wulakko lo7iza wulaza bolla qasse kiysi giidinne ingilizethoni hayssa qulfe nusotho gizayssaza woththidinne daro qulpeta kaqqidi woththidayssa beyashe days

issi haaththas goyettidinne woykko bookketidinne giigidi haaththe haroy aadhdhanas giigidayssa lanqera nam7u kaameti guyeranne sinzera giidi yishe deettes

hayssan wogolo geetettizayssi haaththe giddon dees ha wogolo ozikka qasseka hayssa gita pooqeza masatidinne ooththettidi dizayssa bolla asati uttidi deettis

hayssan beettishe dizayssi issi hargancho giddon caani ekkidinne motorey hayssa kobilistone giza ogezara woykko shuchchi licettida ogezara ha yizayssa beyashe days

hayssan gita gita asati issippe salantishe deettes ha salantiza asata giddora gita aawaykka eqqides ha baggara hara asikka eqqides hayssa bessees

Hayssan ta beyizayssi gashe kaamekko ha gashe kaamezikka jarkanera lamba woykko zayte masatizayssa caanidinne bizayssanne issi addey caano bolla dizayssa bessees

hayssan oorata ogey des;bajajae woyko gashe kaamiyaka gedenne ha simeretashe de7izayssa qonccen besses.

Ta beyishin abba masatiza haaththa giddon daro asi dees ha abbaza mata daro asi dishin gede wogoloza giddon oyddu asati eqqidi deettis

Hayssanta beyashe dizayssi daro gita gita asatakko ha gita gita asatikka ordedi ekketes ha ordedi ekkiza asati appe issi noza kushen aykko qomixe izati xeellizayssa beyashe days.

Hayssan beettishe dizayssi haakime keethe masatees asi kardde kessishe maccay addey salfettidi dizayssanne daro asya siidhe oykkidi dizayssa bessees.

ayssae iitido hayssanta be ashe de7izayssi kopilistoone ogekko ha kopilistoone ogeza bollan heedzdzu tohadde kaame bolla yela gati caanettidi bizayssa beyays

Hayssan ee karttone masatiza mishshi makina kaame masatidi eqqidi dishini asati sinthera ha yizayssa qonccisidi besses.

Hayssan tani be7ashe dizayssi keehi lo7iza bootha kaamekko ha kaame bolla pooliseti hayssa tubbo masatiza birata miisha caani ekkidinne haa simmi yizayssa bessees.

Hayssan ta xeellashe dizayssi saykile gizaarokkanno biskilite gizaaro ha biskilitiyakka issi keeththe karen eqqada dizayssa qoncisidi bessees

Ha bessani tani be'ayashe diza issi gita dalgga abba haaththikko. Ha abba haaththeza giddon wogolo oykkidinne woyshen oosettida issa mala giddon gashe naayi dees.

Hayssanta be'iyashe dizayssi gita keeththekko ha gita keeththezikka garssara darozi suuqe masatees. Ha suuqe karera ha kaame oge simmidinne daro asi yiishe dees.

Ha bessan tani xeellashe dizayssi ogekko ha ogezikka oorath ooththetishe diza ogekko ha ooratha ogeza sinthera kapude baggara gita gita pooqeti beettetes.

ha bessazani heedzdzu asati deettes ha heedzdzu asata sinthenka daro maykey de7izayssanne issi aaway booththa mayke oykkidinne haasayizayssa bessees

ha bessan heedzdzu asati beettettes ha heedzdzu asatikka issi kifile giddon eqqidi issi addeppe gaazexa masatiza wodaqata ekkizayssanne ba sinthen haaththe woththi diizeti dizayssa bessees

ha bessan gita keeththey dees ha gita keeththezikka wuri mastote masatidi ekkees iza giddon aykko miisheykka bayndayssa woykko baado gididayssa bessees

Hayssan beettizay katama giddokko katamazikka keehi diccida katama masatees ha katamazan pooqe keeththey xalala salpetidi dees.

hayssan ta beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi kifile sinthen ha kezidinne asati waraqata masatizayssa oykki eqqidinne komputere be sinthen woththidi zoretishe dizayssakko

Hayssanni tani beyizayssi daro miishekko ha daro miishe kka issi bessappe eqa woykko miisha caanidinne haraso maados efana giidi daro asati baaxettizayssakko.

hayssan beettizayssi ooratha keeththey keexxettishe de7izayssakko ha ooratha keeththezi keexxettiza bessazikka diccida katama masatidi beettishe dees ha diccida katamaza giddon wuri keexettishe dizay

Ha bessan tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko maxaafa keeththikko ha maxaafa keeththazani maxaafayeza immada nababissiza indiya eqqada dizayssa bessees

ha misilen beettizay aaze gizayssa gidikko lo'iza oydenne xaraphey oona gida as baynda baado keeththan dizayssa bessees

hayssa daro qeeri woykko gashe nayti beettettes ha gashe nayta sinthen lastiqe kokkobe masatiza miishey waraqata bolla uttidi dizayssanne nayti tama dishe dizayssa bessee

hayssantani xeellishin issi mishiriya dawus ha issi mishiriya astamare masatawus izakka girgidara oykettada eqqada beettawus

iaeahayssan ta beyashe dizayssi wolayta liqa tamare keeththa giza arma beyays ha armazikka keehippe lo7izayssi beettees

hayssan ta beyashe dizayssi keehi gita xaraphe be sinthen utisidinne daro asati maske siidhe bolla woththidi issa issafe qofa laameretishe xaafishe dizayssa bessees

ha bessan tani beyashe dizayssi dhale keeththekko ha dhale keeththezanka dumma dumma dhaleti deizayssa ha dhaletikka mederdera woykko arsa masatizayssa bolla dizayssa bessees

ha bessan issi addey maatati ekkiza bessan ha simmidinne xeellishe dees ha addeza guyerakka haakkidi keshey dees duge baggarakka boonoy woykko bambay dees

ha bessan beettizayti aaze gizayssa gidikko issi dalga kifile giddon astamarey eqqidinne tamare nayta gashe woykko qeeri nayta tamarsishe dizayssakko

ha bessan tani beyashe dizayssi daro asati duulata uttidi duulata uttida asa kaalethiza kaappoza pooto denthishenne qofaza ekkishe dizayssa bessees

hayssan ta xeellashe deizayssi issi keeththekko ha keeththezikka hayssa yumberesti dorme masatees algati garsenne bollan gididi artha masatidi dizayssa bessishe dees

hayssan ta xeellashe dizayssi addisaba woykko tunga yuereste koloje woykko hayssa bizinessenne ekonomise biiro dayrekshine giza xuufey xaafetti dizayssa bessees.

hayssan beettizay macan issi macaynne nam7u macaynne hara addeti gede tammu gidizayti deettes ha asati xeellishe dizay ogey ooththettishe dizayssa woykko ooratha ootokko

Hayssan yela gati gita keeththe karen baaranda bolla uttidi dizayssanne ufayettishe ha simmidinne salfen uttidi pooto dendizayssa bessees.

Ha bessan tani be7ashe dizayssi tophiya kuushsha ministere doktore aymede abikko ha kuushsha ministereykka issi karetha naa dabtareppe xeellizayssa bessees.

Taas bettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko tamare nayti deettes tamare naytikka betimirte keeththa woga may'o ma'i uttidi tamarishe dizayssa bessees.

Hayssan oorathaa ogey oothettishe dizayssa be7ays ha ooratha ogezikka worata giddora kanthidi nishe dees ha wora giddorakka kanthidi biza ogezakka kaamey oothishe dees.

issi kaamey gita hayssa nam'u sora doyettiza baase giza geetettiza kaamezi katama giddo dalgga ogera ha simmidi yizayssa bessees

hayssan ta beyishin oge bolla makinati makina woykko kaame ogera yishin duge pude gi oge asi balettonta mala naagiza addey eqqidi dizayssa bessees

hayssan beettizayssi ooratha ogey ooththettizayssakko ha ooratha ogezikka ooththetishe dizayssi hayssa wode kaamezanko

hayssan tani beyashe dizayssi dalga aspalte ogekko ha aspalte ogekka oorathi ooththettishe deizayssa qoncera bessees guussa

hayssan tani beyizayssi wora masatizayssa woykko mitha sinthera ha kaamey oge ooththishe dizayssa woykko baasa baasishe dizayssa bessees ha baasa ogezikkaa

Hayssa nu beyizayssi ogeo ogeza mesimerey qasheti uttin gede qasse oge bolla iitettida keeththeta denthidi lo'o keeththe keexxanas woykko oge lanqe yegalxisanas kaamey goyshe dees.

ha bessan beettishe dizayssi ooratha oge ooththettishe woykko dalga oge ooththettishe dizayssakko ha ogezikka gaxxare oge masatidi beettishe dizayssa dalgan bessees

hayssan tani beyi shin ogey dees ogezikka keehi pitettidinne geeyidayssa gidishin pooliseykka eqqides daro asatikka harati eqqida shin makinay heeppe haa yees

hayssan beettizayssi ooratha ogekko ha ooratha ogeza dalgisidinne kase kezi eronta oge kaamen baasishe dizayssa bessees

Hayssan ta xeellashe dizayssi gaammo zoone transportenne oge limaatee kalora diza xuufee bollan kaqetti woththidi daro asati eqidinne uththidi dizayssa.

hayssan beettishe dizayssi katama ogekko ha katama ogezas hadirsa baggara buro yegalxettiza oge lanqey deees giddo lo7ida ogezara daro makinay pudenne duge yishe dizayssa beyays

Hayssan beettizayssi kaamekko ha kaamezikka ay cuu afude salo yeddizakkon erettenna ha kaamezikka bazzoti ekkiza bessan eqqides.

hayssan gita tubboy dees ha tubbozikka aaze gizayssa gidikko haaththe izara bamba haaththey goggi aadhdhizayssakko ha tubbozikka oorath gididayssi qoncidi beettees

hayssan beettizayssi keehi gita gidida bamba haaththes go7iza tubbokko ha tubbozikka adda ordidinne beettees

hayssan tani beyashe dizayssi aazaye gizayssa gidikko ooratha bamba ooththidinne asati kawo oosanchati bambazi ooththize ooththenne gizayssa haaththa iza giddofe be7ishe deena

ha bessan tani beyashe dizayssi issi keeththey keexettishe dizayssakko ha issi keeththe keexxettishe dizayssazikka buro doometha bolla dizayssa bessees

Hayssan ta beyashe dizay oyddu asatakko ha oyddu asataka yelagata gididinne qoobe giddon aykko booththa waraqata mala woththidinne issipe oykki dizayssa bessees.

Hayssan beettishe taas de7izayssi aazay gizayssa gidikko asati bambappe ooththi kessidinne ooracha bambappe haaththe duuqizayssa qoncisees.

Ha bessan beettishe dizayssi addisaba haaththenne qolettiza oosanchata woykko bale silxani arada qirincafe xaafo keeththa gizayssa xuufe ha zaaridi bessishe dees.

ha bessan dizayssi issi keeththekko ha keeththazi issi gibbe giddon keexettidinne gee heedzdza gididi beettees ha keeththeza giddon jeneretere masatizay dees

hayssan beettizay keehi gita tubbo hayssa hululle masatiza tubboy issi kaamen caanettidi bishe dizayssa bessees

Taasi beettishe dizayssi gita aaho keeththekko ha keeththazikka keexxettidi wurontayssakko ha keeththazikka hayssa mabrahayle keeththeda gees.

Iceazinaasaizayssashayssan beettishe dizayssi gadhati ekkiza heeran bamba ooratha bamba haaththe bamba gelthidinne asati iza kaalli xeellidi ufayettishe iza mecettizayssanne uyizayssako.

Hayssan ta beyashe dizayssi issi mishiriya gashe nayta kaalethayada jarkane oykkadanne hayssa beni wodey asi go'ettiza miishe corosho miishefe haaththe duuqashe dizayssa beyashe days.

hayssan tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko dirsa mala dirsetti dizayssa giddon issi addey beettees ha issi addezappe ha sinthe baggara nam7u addey eqqidi dizayssa besses

Hayssan tani beyashe dizayssi coroshshora goggiza haaththekko ha coroshozikka beni wode asi go7ettiza woykko duuqiza haaththe gididayssa aaya duuqashe dizayssa bessees.

Hayssan beettishe diza issi keehi gita tubbokko. Ha tubbozikka birata tubbokko. Ha tubboza giddon aazi ooseettizakkon asati eqqidi xeellishenne maramarishe deettes.

Ha bessan haaththey goggees ha gogiza haaththezikka wodebatethethan ooththetibenna beni wode ogen oothtshettida coreshoppe issi aayanne gashe nayti duuqishe deettis.